I cal eni atye ka neno cal odi ma acel kiwero kome kala ma yelo kicoyo MTN I kome iot eno aneno idogolane kiketo kom ma tye ka makwar ki matar ki kret bene aneno kiketo me soda ki ingette ati neno kiosk me Airtel ki ingette tungcel ati neno dukan dukan enoni kiti cato iye bongi.

I cali tye latin awobi muruko long otweyo pyere ki del oruko cati matar i cati ni cal gwok tye i iye ene bene otweyo ngute ki latam oruko otok iwiye omako gin acel icinge ki tol bene okato ki ngeye.

I cal eni atye ka neno bao ma kiguru ma kiroyo yen i iye yen egoni igi twolo gin gitye pyeraryo wiye abic kalane tye mubedo brown brown.